Amaato gali kumaadhi. Amaadhi malavu kubanga amaato gemereire agho. Amaato gali mulangi eya bululu ni mulangi eya kiragala. Kumandi okwa maato ago waliwo ebinoni ebiri mwibbanga. Ebinooni ebindhi biri gubuluka, ebinoni ebindhi biri kwika ghansi mu maadhi

Onho alikwoleka entuntunu dhagemye mangalo. Entuntunu dhirimu enhenvu n'embudhu. Enhenvu dhili mu kala ya kitakataka, embudhu dhili mu kala ya kiragala. Ayoleike entuntunu nhingyi, entuntunu nhungi inho okulya.

Linho itundiro lya bintu. Mu bintu byebatunda mulimu engoye edha abakazi ebiteteeyi, ghabaayo obugadi obwegelesa abaana okutambula. Omulenzi ali kughanika yo ebimu ku bitundibwa.

Bano bali kukyina makyina ga buwangwa, abakazi besibye wansi ebikoyi ebirimu obukuubo nga biri mulangi ya kasayi ate eitale bayambala obweitale nga bwa sitisiti. Abasaadha einhuma bo bambaire amakanzu ameru era bagavunisaku olwokwenda okunigula enkende obukalamu. Olwa makiina okunhuuma einho abasaadha nabali singa okukuba mungalo

Banho bava mu nhimiro. Bali kutambula nga bava mu nhimiro. Omukazi oghundhi ali mu ka kasalankwagha, ku mukono omugoodha abeese omwana yetwiika nh'enku ku mutwe. Ku maandhi okw'omukono omusaadha kuliku omughala yena ali mu kasalankwagha eitale, ng'erimu laangi ya kiragala, nga eli mu laangi ya kiragala nh'obukuubo obweru. Oyo ali mu ka kasalankwagha akalimu obukuubo obweru agemye ka namunsose. Me nhi gha inhuma ghaibwe nga ghagatigati ghaligho omwana aye omwana ali mu kidhimiro.

Ghanho ghaligho akatubagiro akebirumuka kungira. Amamotoka mangi n'amapikipiki mangi. Emotoka edhindhi dhemeleire olw'okuba nti emberi eriyo olukololiro olw'emotoka nha mapikipiki agandhi gonha gemeleire olw'amapikipiki obungi.

Bano abakazi bambaire ebivalo byaibwe ebyo bughangwa, bambaire obunhere mu nkoto obindhi babisibye ku mitwe obindhi ba busibye kumikonho. Omukazi oghundhi kubo abese omwana.

Kano akatale batundamu bya kulya okusingira eilala ebyeiva. Mulimu enhanha, mulimu biringanya, mulimu endhagi no'butungulu ne bintu kamaala

Lino isinginkizo ku gekinaghaira. Eisinginkizo lino omulyango gwalyo wankakyi angiza abantu, aliku e langi ya kyenvu omutangavu ate ekimante kiri mu langi enderuyeru

Dhino ente nnhingi. Ente diri mu color ya kisitaka. Dhirina amayiga amanene. Nnhingi, amayiga ga dho mawanvu ate manene

Ono omusaadha ali mu lyato elyato lyemeleire ku mandhi okw'amaadhi amangi. Asimbye enanga elyato lyemeleire ye mwenhe yeena ali mu maadhi.

Linho isindhikizo lya selekebwa nh'amabaati ag'elangi ya kasayi. Eisindhikizo linho lya selekebwa mu ngeri ya kalina. Era liliku omulongooti omunhenhe. Ghangulu gho omulongooti eyo ghaliyo ebileli.

Olugudho olw'omulembe. Balukola nga balukozesa kolansi. Olugudho lwayawulibwamu na ka langi akeru emirundi ebiri, ku luuyi olwo mugooda ni ku luuyi olwo musaadha. Emotoka ediri kuluyi olw'omukono mugooda diri kugya mule diti. Me nhi dire ediri kwirira kuluyi olwo mukono omusaadha diri kwira munho diti. Kumandi kwo lugudho lunho kuliku obutibuti no buzimbezimbe. Obuti buli mulangi eya kiragala enditikivu